Ibaari gwinyiso yemene, fundo yetinenge tafundiswa kuzvikora zvepakati, yakakosha maningi, petinoenda kuzvikora zvedera, ndiyo yetinozoshandisa taakufunda kuita mishando yemaoko. Ende zvinenge zvakakosha maningi mundaramo, ngekuti petinotanga kufundiswa mushando yemaoko, zvinodetsera kuti patinoenda kumushando, tinenge tookona kushanda zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene kuti kuzvikora zvepakati kwakanaka maningi ngenyaya yekuti ndokwatinoo fundiswa kuti ana edu aite ndxondo dzavo dziite ruzivo rwakakura kuti paanozoenda zvikoro zvedera ndxondo dzavo dzinenge dzokwanisa kushandisa rizivo rwuya kuita mishando.

Zvirokwazvo, zvikora zvedera zvakakosha maningi mundaramo yevantu, ngenyaya yekuti zvirokwazvo ndiko kunofundiswe mabasa emaoko, kuti mwaakumushando mukwanise kushande zvakanaka, zvokuti zvinodetsera maningi kuti paya antu paanenge apedza chikoro anongoende kumushando akutoziya zvokuita.

Kuzvikoro zvedera kwakakosha maningi zviro kwazvo ngekuti fundo yatinenge tashandisa kuzvikoro zvepakati iyani nekushanisa nondo inenge yochishandiswa kuti iite fundo yekushanda nemaoko zvinova zviri zviro zvakanaka kuti munenge makushandisa fundo iyani kuti mukwanise kuishandisa nemaoko.

Zvikora zvedera zvakakosha mwaningi ngekuti patinemge tabva kuzvikora zvepashi payane tapuwa fundo yenxondo, tinoshandisa fundo yenxondo kuti tiite fundo yemaoko ngekuti tinenge takukwanisa kuite mishando tirimuzvikora zvedera .Patodzoka munyika tine tokona kuite mishando yemaoko.